Abaana baghala abana betwiise obudhomolo obwa maadhi. Nh'omuleenzi ku gaali nga asibyeku ebidhomolo bibili. Bali kutambula mu kagira akatono mu ikoona mu kapanga.

Ekifo ekirimu ebintu ebyo bughangwa ebivuga ne byo kwambala nga mulimu engoye edha ghangulu nga dhiri mulangi edhe ndhaghulo ne byo kwesiba ebye ndhaghulo.

Olugudho olutwaala emotoka emilundi ebili, nga luzimbe lwaku ebyuma kumbali, nga nhi kumbali balutaaku ebyuma. Kumbali enho eliyo emiti nga kumbali side ele eliyo ebizimbe. Mulimu a ka laini ghaghati akali mu langi endheru.

Omukazi abese omwana nga alambaire kumugongo gwe nga omukazi ayambeire akabulawuzi akebimulimuli nga yesibye akalesu ku mutwe nhe binhere ku mukono nga alingirire wansi nga alina obuntu mumatu na kantu ka black

Omukazi nha baana babiri bali mu nhimiro bali mu kulima mu kabegi, bulyomu nhe mbago ye omukazi nga ali mu gomesi omwana omulala nga ali mu kidhoozi na kapale. Omulenzi oghundhi omuto eya mweire empaata nga ali mu kidhoozi ekya kasayi.

Omusaadha nga abeese abaghagizi nga bali kufugha omulele nga ateireku ekikofira ku mutwe nga nhi banho bambeire bu manviri obutonho ku mitwe nga ali kubavugira kupiki.

Omusaadha nho mwaana omulenzi nga bali ghaka ku kitundhubali nga bali kwanhika emwaani nga emwaani edindhi nkalu emwaani edindhi ga mbisi. Kumbali ghaibwe ghaligho enhumba eyengada, nhe miti nhe bityanka, kumbali eriyo ebigogo nhe miti egili mu langi eya kilagala.

Akanoni akeeru aga kalimu ne bilangi ebya black nga kali kumpi no mwiga nga kemereire mu busubi. Akanoni enange, akanoni kano nga kali kumpi no bumuli obwe bitoogo

Obwana obuto obughala no bulenzi nga bulimungoye ede ndawulo nga diri mulangi ede ndawulo nga bwesiire ku muti omukalu nga bulingirire obundi mu maiso obundi bulingirire wansi nga obundi bwambaire obudoozi obweru, obundi obudoozi obulimu ebirangi ebye ndawulo ebya kiragala ne byeruyeru

Abaana abali ku piki abava amaadhi, abalenzi ababiri ne bidomolo bisatu mu ikoona munjira n'emotoka eye kika ekya kosita eyemeleire enderu kumpi ne kibira eky'emiti egya kiragala

Ekimotoka ekitambuza ekimotoka ekisinira enjira nga kiri kwisa kinewakyo munjira nga kino kye wanike nga kire kirikuvaku. Ekimotoka ekyetiise kiri mulangi eya kiragala. Ekimotoka kyebali kwisa Kiri mulangi eya kyenvuyenvu

Eno njira eyeitaka eya marramu ng'eriku oluniino kumbali kwalwo ngakuliku obuti obwakanirivu kwabaaku no'obuti obuli mulangi eyakiragala nga ghano aghandi ghaligho emiti mingi.

Omusaadha nga ali ku lyaato nga ali kutambula n'enkasi elimu langi eya yellow yellow. Nga ali kulaga side y'enhumba. Nga kumbali kuliku ebitoogo, kumbali kuliku ebiidho ebiri mu langi eya kiragala, ku saawa edh'obwiire.

Ekimotoka ekya gaali y'omuuka nga kiri kutambula ku byuma byakyo kwekitambulira nga kiriku ebitaala ebiri kwaka nga kiriku ebirangi mumaiso ebyendhaghulo nga kiri mu langi eya kiragala nh'ebirangi ebya kyenvu nga ekitaala ekinhenhe kiri kwaka nha akataala akatonho ku saidi enho eyindhi.

Ekibuga kilimu abantu bangyi, abakulu n'abato, n'enhumba endeeyi edha kalina, n'ekifo eky'emotoka ghedhituukira, edha transport, dhi kamunye, endheru, n'endhirugavu, epikipiki, abantu abali kutambula ebigere.

Amanda amapange kumbali kwekikomela ekye' nimiro eyemiti kumpi ne kibali nga bagapanze mu bukutiya obweru obunene no butono. Waliwo engoye ediri mu kala enderu ne diri mu kala emyufu

Embulu eyemeleire ghangulu ku muwa kumpi nho buti obukalu nga eri kumpi nh'obuti obuli mu langi eya kiragala nga embulu erimu ebibalabala.

Emiti emisimbe egyakalitusi emingi mukala eya kilagala nga myaghule yaghule, nga ghaligho emito nemikulu nga dhilimu obugira mwabamu obuti obundhi obuli mukala eya kisitaka.

Amakerenda amafukumule nga gali mu langi edhendhaghulo agandi amangi gali mu langi endheru agandi mu langi eya kyenvuyenvu agandi mu langi eyakasayi agandi matono agandi manene agandi gali mu nsonda inha, agandi ga lawundi.

Abakazi abasatu bali kusomba omukyanga nga bagutola mu kilombe bali kutambulira mungira elimu olubaale, bwebaguyugha ghebaligya okutwikira, kumbali waliwo emiti emikalu no mutemegwaku.

Omusaadha nga agemye ekijikko ng' alikutoola eminofu kukyuuma kyebakalirilaku eminofu. Nga agemye omunofu mulala, eminofu egindi giri mukasero wangulu nga eminofu egyindi mipange wansi nga eminofu egyindi alina wali kugiita nga ayambaire ekintu ekyeeru.

Abaana ababiri abali kukinha nga bambaire ebyambalo ebiri mu langi ey'endawulo, nga ekindhi kya kakobe kirimu obusalesale obwa bulaaka, nga ekindhi kyeru nga oghundhi yesibye ekisipi mu nkoto. Nga baghanike emikono bwebakinha

Kabaka owa Buganda nga atiame mu ntebbe nga katikirro ali kwogera naye nga eriyo omusirikale amuli einhuma, kuliku na mukuuma owo buwangwa mule mumbali ng' ali kwogera ni katikirro bwaseka

Omukazi atyaime mu nhimiro nga ali kunhwa amaadhi, n'embago eibiri ghansi. Nga mutabani ghe ayemeleire nga ayambaile ekipale ekyeeru n'ekidhoozi eky'akasaayi. Nga omukazi ali kunhwera amaadhi mu kadhomola akeeru mu nhimiro ghebatodyetodye, elimu dhuuma omuto.

Obwana obukyafu obungi obuli kutambula mu ngira nga bwetiise ebidhomolo, obunhenhe n'obutono nga buva maadhi. Nga obundhi bwambaire obudhozi n'obusikaati obundhi nga buli mu buteteeyi obundhi bulinze inhuma obundhi bugya mu maiso nga buli mu lugudho olw'eitaka.

Abaana abali mukibiina no musomesa nga balikusiiga ebifanani mulangi edhendhaghulo nga mulimu langi aya kirekire mwabamu langi eya kyenvukyenvu mwabamu langi eya kasayisayi nga bambaire engoye edhiri mulangi edhendhaghulo nga batyaime ku ma benkyi.

Abazungu ababiri, omusaadha n'omukazi, abali kutambula mu ngira eri kumpi mu kibira, nga basaanze omukazi alina embago ibiri, nga yezingire akaleesu, nga yetwiise ekikapu nga ava kulima, nga alina akaveera mangalo. Omukazi ali kwenda kuba bifanhanhi.

Akaana akaghala akemereire mu kalinda na kateteeyi, amanda, ekiveera, akameeza, akatebe, abasaadha ababiri abali kwogera na kaana akalenzi, akapande, amatooke endagala